Umama ohlezi phansi uthwele umntwana eceleni kukhona umongikazi ogqoke ezimhlophe ekhanya ukuthi uhlaba umntwana emlenzeni umama uvule ibhulugwe lomntwana omncane.

abantu bezempilakahle abakhanya besemizini yezakhamizi bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njalo kukhona izigubhu ezilombala omhlophe njalo bagqoke okulombala olithanga omunye ugqoke okulombala oluhlaza

Umntwana ohleziyo esitulweni. Eceleni kwakhe ukhona ohleziyo otshengisela ukuthi angaba ngudokotela, egqoke amagilavisi ekhanya ukuthi ufuna ukuhlaba umnwana lowu. Ngemuva kukhanya umuntu okhanyayo ogqoke impahla eziluhlaza.

Owesifazane ogqoke ijazi elimhlophe kanye lamagilovisi ezandleni, ekhanya ebambe owesilisa engalweni okukhanya ukuthi engabe ekhona umkhuhlane amhlola khona kumbe njalo efuna ukumhlaba ijekiseni.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane bavala kanye konke lamakhala. Ezandleni bagqokile amagilovisi, eceleni kwabo kukhanya izihlahla ezinengi.

Umuntu omileyo egqoke impahla zokluzivikela ukuthi angabambi umkhuhlane ugqokile okumhlophe phezulu njalo wagqoka lokulombala olithanga ezandleni ugqokile amagilovisi alombla oluhlaza

Abantu abanengi abamileyo ukhona umama ohleziyo obambe umntwana encedisa umongikazi ukuthi ehlabe umntwana abantwana bayesaba ukuhlaba ijekiseni ngakho kumele bebabambe ukwenzala ukuthi omongikazi bebahlabe kuhle

Abantu abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe. Kukhona abantu abazempilakahle phakathi kwabo. Abantu laba bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njalo ezandleni ugqokile amagilovisi amhlophe.

Abantu bayahamba esibhedlela besiyahlatshwa ukuze bevikelwe emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Ngakho abezempilakahle bayaxwayisa abantu ukuthi abahambe bengakabanjwa ngumkhuhlane. Abantu abanengi bahamba esibhedlela sebegula .

Abantu abamileyo, omunye ugqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane ezilombala omhlophe, ezandleni ugqoke amagilovisi alombala olithanga. Eceleni kulowesifazana omileyo

Umama uhlezi phansi uqhiyile njalo uvalile ubuso lamakhala. Okukhanya ukuthi uyazivikela emkhuhlaneni. Eceleni kwakhe kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe wagqoka lamagilovisi kukhanya ethwele ijekiseni ehlaba umama.

Umama uhlezi phansi ekhanya ebambe umntwana. Umntwana uvule amehlo ukhangele lowo oseceleni kwakhe okhanya bethwele ijekiseni ukuthi ufuna ukumhlaba. Abantwana bayasaba ukuhlatshwa abanengi.

Umongikazi uhlezi ugqoke ijazi elimhlophe phezulu wagqoka lamagogorosi emehlweni. Ezandleni ugqoke amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya ebambe umuntu wesilisa ingalo okutshengisela ukuthi kukhona amhlola khona.

Abantu abamileyo phakathi kwabantu laba kukhona njalo abantwana kukhona umntwana okukhanya ukuthi bembambele umntwana lowo ukhamisile kukhona njalo owesifazana okhanya ukuthi ufuna ukuthontisela umntwana emlonyeni.

Owesilisa ogqoke isudu ekhanya emile etshengisela ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume ebantwini njalo esandleni sakhe uthwele imic oyisebenzisa ukuthi akhulume.

omama abalabantwana abancane kukhanya ukuthi babahambise esibhedlela besiyahlatshwa abantwana abancane bahlala behlatshwa bevikela emikhuhlaneni etshiyeneyo engabahlasela njengoba bayabe besesebancane

Abantu abamileyo, kukhona ogqoke amagilovisi alombala olithanga njalo wagqoka okumhlophe, ekhanya ukuthi uzivikele emkhuhlaneni esikhona njalo kukhona eceleni kwakhe owesifazana omileyo.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe ekhanya ekhamisile . Njalo eceleni kwakhe kukhona ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela . Ugqoke lamagilovisi ezandleni . Ekhanya efaka eyinye into emlonyeni walo okhamisileyo .

Umongikazi ogqoke amagilovisi alombala omhlophe ezandleni wavala lamakhala akhe lomlomo ekhanya ehlaba umama ohlezi phansi ijekiseni okutshengisela ukuthi ingabe imvikela emkhuhlaneni eminengi

Abasebenzi abanengi abasebenza sebesebenza begqoke impahla ezibavikela ukuthi bengatholi imkhuhlane njengoba kulezinsuku sekulemkhuhlane eminengi bayabe begqokile amagilavuzi ezandleni

Abantu abanengi abahlezi phansi, njalo kukhona umama omileyo okhanya ethwele iphetshana esandleni sakhe, njalo umama lowo uthwele umntwana, uqhiyile lekhanda ugqoke kuhle kakhulu.

Abantwana abakhanya bemile emgodini okukhanya ukuthi bazokukha amanzi phansi kugcwele izigubhu ezinengi okukhanya ukuthi bafuna ukukhelela amanzi. Kukhona njalo isigubhu esikhanya silombala olithanga esinye njalo silombala omnyama.

abantwana abahleziyo ababili abakhanya bejabulile njalo bethokozile omunye uphakamise isandla emoyeni njalo emuva kwabo kukhanya kulomduli omnyama otshengisela ukuthi ubhaliwe

abantu abahlezi phansi abakhanya ukuthi ngabezempilakahle kulamadoda amane lwesifazana oyedwa njalo kukhona ogqoke amagilavisi ezandleni alombala omhlophe

Abantwana ababili abakhanya bequthile abantwana laba bakhanya badlalisa amanzi. Ngemuva kwabo kukhona kukhona utshani okukhanyayo, utshani lobu buyakhanya ukuthi abutholi izulu eleneleyiyo abukho luhlaza.

Abantu abanengi abahleziyo kukhona abesilisa kanye labesifazana njalo kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe okhanya ukuthi angabe ekhona okufundisa abantu laba abahlezi phansi.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi kukhanya bexoxisana bebanengi abesilisa kanye labesifazana abakhanya begqoke kuhle kakhulu phezulu kwetafula kulamankomitsho okukhanya ukuthi bebenatha itiye.

Abantu bezempilakahle abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxisana . Kukhona njalo abahleziyo abesilisa kanye labesifazana abakhanya begqoke amasudu amahle bafaka lamathayi.

Abantu abezempilakahle abakhanya behlezi phansi ezitulweni ezilombala omnyama, kukhanya ukuthi abantu laba kukhona udaba abaluxoxayo, njalo phambi kwabo kukhona amabhuku kanye labomakhalekhukhwini, okutshengisela ukuthi bayabhala.

abantu abamileyo kukhona njalo abantwana kule indawo labo abamileyo kukhona owesilisa ohlezi phansi njalo kukhona omunye omileyo othwele into emhlophe esandleni eceleni kwakhe kume ogqoke iyembe emhlophe

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana ngemuva kukhona ibhilidi elikhanyayo elipendiweyo kanye lamafasiteli eceleni kukhona utshani obukhanyayo kanye lezihlahla ezinde.

Owesilisa okhanya ebambe isigubhu, isigubhu lesi silombala olithanga njalo eceleni kwakhe kukhona izimpompi lapho okha khona amanzi ngemuva kukhanya izihlahla ezincane eziluhlaza.

Abantu abanengi abahleziyo, abesilisa kanye labesifazana. Kukhona njalo abantwana phakathi kwawo. Abantu laba kukhanya babuye esibhedlela bezohlabela umkhuhlane othize osuhluphile esigabeni.

Owesifazana okhanya ekhotshoza amanzi. Njalo kukhona abantwana abamileyo, kulezigubhu ezilombala olithanga phansi. Njalo eceleni kukhanya utshani oluluhlaza kukhona lemota emileyo elombala omhlophe ekhanyayo.

Abantu abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo abahlezi ezitulweni. Kukhona njalo phambili abahleziyo okukhanya ukuthi kungaba yiziphathamandla bexoxisana lalaba abahleziyo.

Abantu ababili abahleziyo abesifazana okukhanya ukuthi bayaxoxa kukhona abakukhulumayo. Omunye ugqoke isigqoko, omunye njalo ugqoke isikipa esilombala omnyama phezulu.

Abantu besifazana abahleziyo phezulu kwebhentshi phambi kwabo kukhona owesilisa ohleziyo ekhanya evule unyawo lwakhe okukhanya ukuthi engabe engumuntu ongaphilanga okutshengisela ukuthi omama laba bengabe bexoxa laye.

Abantu abahlezi ezitulweni ezimhlophe njalo phansi kukhona utshani ubuncane ubuluhlaza kukhona imota njalo emileyo, imota leyielombala omhlophe bhaliwe ngamabala ,kukhona njalo lezihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Abantwana abahlezi phansi, abantwana laba basendaweni engahlanzekanga njalo labo ababukeki njengabantwana abahlanzekileyo. Phakathi kwabantwana kukhona ugogo ohleziyo njalo ekhanya ukuthi akaphilanga kahle.

Umama ohlezi phansi. Njalo uqhiyile ikhanda lakhe. Kukhona umntwana omthweleyo .Njalo kukhona omunye umntwana eceleni kwakhe ohleziyo . Phambili kuka mama kukhona usuku olukhanya lulomumbu kanye lomganu olombala obomvu .

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo lapho abagcinwa khona odokotela besabelapha, sipendiwe njalo sibukeka sisihle kakhulu kukhona njalo amafastela kulei indawo kanye lezihlahla.

Owesilisa ohlezi endaweni engcolileyo njalo laye ubukeka engcolile okutshengisela ukuthi engabe engaphilanga kuhle engqondweni okudinga ukuthi ahanjiswe esibhedlela sabantu abagula ingqondo ayethola usizo.

Ibhokisi elikhulu. Ibhokisi leli lilombala olithanga kanye lomzila obomvu. Njalo libhaliwe ngokumnyama. Liphinde libe ngemifanekiso eminengi njalo etshiyeneyo.

Esibhedlela ungangena phakathi duzane kwefasiteli kukhona iphepha elilanamathiselweyo emdulini. Iphepha leli libhaliwe njalo kuqakathekile ukuthi abantu befike bebale bezwe ukuthi kubhalweni.

abantu ababili abakhanya behlezi okutshengisela ukuthi kukhona abakuxoxayo omunye ugqoke ibhatshi elilombala obomvu ukhanya ebambe isihlathi njalo eceleni kwakhe kukhona omunye ombambileyo ogqoke okumnyama okukhanya ukuthi engabe emduduza

Udokotela okhanya ebamba umntwana omncane njalo ugqokile imusk elombala omhlophe entanyeni ugaxe ithuluzi elombala omnyama eceleni kwakhe kukhona umuntu omileyo okukhanya ukuthi engabe engumama womntwana lowu omncane.

Esibhedlela kukhanya kulabantu abahambayo. Kukhona njalo umuntu okhanya efuqa inqola ekhanya ithwele eyinye into enkulu ekhanya engani yinsimbi. Umuntu lo ugqoke izicathulo ezimnyama.

Utshani obuhle obuncani obuphakathi esibhedlela obukhanya ukuthi buyaqunywa njalo kukhona izihlahla phakathi kotshani ezihlanyeliweyo ezinhle eziyenza kubukeke kuhle kuele indawo lezakhiwo ezitshiyeneyo.

Esibhedlela ungangena phakathi emdulwini kukhona amaphepha anamathiselweyo ayabe ebhaliwe kuyasiza abagulayo ukuthi befike bebale njalo kuyabe kukhona umbheda labo okulala khona izigulane

Abantu abamileyo abanye bahlezi njalo kukhona ubaba ogqoke isudu emnyama othwele ibhuku elilombala omhlophe ekhanya ukuthi engabe exoxisana labantu laba kukhona njalo othwele isikhwama ohleziyo

Abantu abahleziyo ekiliniki kukhona njalo abamileyo ukhona ugogo okhanya ebambe udondolo okutshengisela ukuthi laye ulande ukuzolatshwa lapha ekiliniki

Emagcekeni esibhedlela phakathi kukhona utshani obuncane obuhle kanye lamaluba acecisileyo kuphinde kube lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo, izihlahla ezinkulu phakathi lapha.

Phakathi esibhedlela kulezakhiwo ezitshiyeneyo. Kukhona isibhedlela sabantwana kule indawo kanye lezibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abadala njalo phakathi kuyabe kukhona utshani obuhle kanye lamaluba acecisileyo.

Umuntu okhanya ukuthi ngowezempilakahle . Okhanya ethwele ijekiseni esandleni efuna ukuhlaba umuntu ophambi kwakhe . Njalo umuntu lowu ugqoke impahla ezimhlophe. Kukhona abantu abanengi abahleziyo labamileyo.

Esibhedlela kukhona umbeda olombala omnyama okuntshengisela ukuthi abagulayo bayabuya belale lapha nxa odokotela bebahlola kubukela kuhlanzekile phakathi endaweni leyi njalo phansi kukhona isigubhu esikhanya silo mbala olithanga

Ukuba ngudokotela kumbe ukuba ngumongikazi kuyafundelwa. Abantu bayahamba besiyafundela umsebenzi lowo njalo kukhona lapho abafundela khona okuyabe kugcwele izinto ezinengi ezitshiyeneyo abazazisebenzisa nxa sebeselapha izigulane.

Abafundi abahleziyo. Abagqoke amabhatshi amhlophe bonke. Abesilisa kanye labesifazane. Abakhanya bebobotheka. Okutshengisela ukuthi bajabulile, njalo duzane kwabo kukhona umduli, olezitina.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi abamileyo abesilisa kanye labesifazane abagqoke amajazi amhlophe phezulu njalo abanye bafake izandla ezikhwameni zamajazi.

Abantu abathathu abagqoke impahla zesibhedlela okukhanya ukuthi bafundela ukuba ngodokotela, njalo phezulu kwetafula kukhona ibhuku elimhlophe. Omunye kukhanya ebambe usiba okutshengisela ukuthi uyabhala.

Owesifazane ohleziyo ekhanya egqoke ijazi elilombala omhlophe njalo esandleni sakhe uthwele usiba okukhanya ukuthi uyalusebenzisa ukuthi ebhale , phezulu kwamatafula kukhona ama laptop

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi ngabafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Kulabesilisa kanye labesifazana abagqoke kuhle kakhulu. Ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esikhanyayo lebhakane elibhaliweyo.

Abantu abamileyo abakhanya ukuthi ngabezempilakahle. Njalo kukhona abesifazana kanye besilisa abanye bagqoke izikipa ezilombala omhlophe njalo kukhona ogqoke okuluhlaza eceleni kwabo.

Abantu abezempilakahle abanengi abahleziyo ezitulweni ezilombala obomvu kukhona njalo phambi kwabo abantu abahleziyo okukhanya ukuthi kungaba kuyi ziphathamandla abesilisa kanye labesifazana abagqoke kuhle kakhulu.

Owesifazane omileyo ezigqokele kuhle kakhulu njalo elukile ikhanda lakhe. Esandleni sakhe uthwele i"mic" elombala omnyama okukhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume phambili kwabanye.

Abantu abamileyo kukhanya bejabulile njalo abantu bonke laba phezulu bagqoke izikipa ezilombala omhlophe. Kukhanya begonene okutshengisela ukuthi bathokozile.

Owesifazana ohleziyo kukhanya bemhlola indlebe kukhona ogqoke amagilovisi owesifazana okhanya ethwele umtshina eceleni kowesifazana ohleziyo kukhona indawo lapho okugezwa khona izandla kulempompi.

Abantu abakhanya bemile abanye njalo bahlezi . Kukhona labantwana , kukhona izihlahla ezinhle ezincane ezilamahlamvu aluhlaza njalo kube khona lezinye ezinkulu . Kukhona imidududu emileyo.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Kukhona izihlahla ezicecisileyo eziluhlaza, njalo phakathi kukhona imota elombala omhlophe emileyo, kanye lezihlahla ezikhanyayo ezinkulu. Kukhona njalo leflag ekhanya phakathi lapha.

Abantu abakhanya bemile kukhanya ukuthi bamelele ukungena phakathi etentini lapha beyethola usizo. Kukhanya kukhona abantu abezempilakahle ababuyileyo abagqoke amajazi amhlophe ukuthi bazehlola abantu kumbe bazenceda abantu emikhuhlaneni etshiyeneyo befuna ukubahlaba amajekiseni.

Izibhedlela ezinengi sezilemota ezithwala abantu abagulayo. Imota leyi ilombala omhlophe iphinde ibelomzila obomvu ngemuva njalo ibhaliwe ngamabala abomvu.

Isibhedlela esikhulu kukhona amaluba kule indawo ayabe ececisile, njalo kukhona ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu njalo kukhona abantu abakhanya ukuthi bayahamba abagqoke ezimhlophe.

Esibhedlela phakathi kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo kukhona lezihlahla phakathi kukhona isibhedlela lapho okulapha khona abantwana abancani kuphinde kube khona lendawo okulatshwa khona abantu abadala.

Umuntu wesifazane okhanya ephuma egedini lesibhedlela okukhanya ukuthi useqedile akade ekulanda phakathi esibhedlela kugcwele izihlahla ezinengi njalo egedini kukhona ibhakane elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Abantu abakhanya behlezi emagcekeni esibhedlela phezulu kwama bhentshi, abanyenjalo bamile. Duzane kwabantu kukhona utshani obuluhlaza kanye lamaluba, kuphinde kukhanye izihlahla ezinkulu ezinde.

Abantu abahleziyo kukhona phambili omileyo okhanya ukuthi uyakhuluma ,phezulu kwetafula kukhona amaphetshana amhlophe kuphinde kube khona Kanye lezigubhu zamanzi.

Abantu abakhanya belele embhedeni yesibhedlela okukhanya ukuthi yizigulane njalo kukhona ohleziyo embhedeni ogqoke impahla eziluhlaza kanye lokumhlophe kukhanya kuhlanzekile endaweni leyi.

Abantu abahleziyo emabhentshini esibhedlela njalo kukhona izakhiwo phakathi lapha ngemuva kwesakhiwo kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo ezilamahlamvu aluhlaza.

Esibhedlela phakathi kuyabe kukhona isibhedlela lapho abavalela khona abantwana abancane abagulayo. kuphinde kubelendawo lapha abafaka abantu abadala. Abantu bayahamba esibhedlela besiyavakatshela abantu abagulayo.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe, ekhanya ukuthi kungaba ngudokotela. Phambi kwakhe kukhona umntwana ohleziyo, njalo ukhangele umtshina. Okuthengisa ukuthi kukhona akuhlola umntwana lowo.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla zesibhedlela njalo bonke bavalile amakhala lomlomo okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni kukhona njalo abagqoke amagilavusi alombala omhlophe ezandleni.

Abezempilakahle kulezinsuku sebehlala begqokile izigqoko ezivikela ukuthi bangabambi umikhuhlane njengoba besebezenza labantu ababuya begula abantu laba bayabe begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulezinsuku abantu abahamba begula esibhedlela, udokotela engakabahloli uqala ebahlole umkhuhlane wegcikwane leHIV njalo behlolwe leBP udokotela ethi esebalapha.

Umama ohleziyo ogqoke isigqoko esifana leqhiye yakhe. Ukhona eceleni, okhanya engumongikazi, njalo egqoke okumhlophe. Ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe. Okhanya ebambe umama ingalo. Okukhanya ukuthi engabe emelula, njalo embambe ekhwapheni.

Abantu abanengi abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo bayahamba esibhedlela odokotela bayebahlola. Kukhona njalo ababanika khona okokuthi bathele emehlweni. Kwesinye isikhathi odokotela bayababhalela amagogorosi umuntu ahle ehlale egqoke amagogorosi ukuthi abone kuhle.

Abantu bezempilakahle abakhanya behlola umntwana besebenzisa umtshina olombala omhlophe kanye lokumnyama. Ukhona owesilisa ogqoke impahla eziluhlaza ekhanya ekhangele umtshina lowu ewukhangelise emntwaneni emvula amehlo okutshengisela ukuthi uyamhlola njalo kukhona omunye omileyo obambe ikhanda lomntwana

Umuntu wezempilakahle ogqoke amagilovisi ezandleni alombala omhlophe njalo laye ukhanya egqoke okumhlophe, kukhanya ebambe umuntu umunwe okutshengisela ukuthi uyamthatha igazi okutshengisela ukuthi ufuna ukulihlola.

Owesifazana ohlezi phansi eqhiye ikhanda lakhe ngeqhiye elombala omhlophe njalo kukhona udokotela omileyo eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ehlola umama lowu iBP.

Isandla esibambe umtshina omnyama njalo sigqoke amagilovisi ezandleni amagilovisi lawa alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo ubambe omunye ekhanya ukuthi engabe efuna ukumhlola lapha emumweni.

Owesifazana okhanya esekhulile kakhulu njalo engwoleni yabantu abagogekileyo .Eceleni kwakhe kukhona udokotela ombambileyo njalo ugaxe ithulusi yabodokotela wagqoka le musk ebusweni bakhe.

Kukhona imikhuhlane ehlasela abantu. Imikhuhlane leyi iyabe ihlasela isikhumba somuntu njalo uthole umuntu ebulawa ngamehlo. Kumele agijime ayebona odokotela. Odokotela bayafika bamsize umuntu.

Umuthi ogqoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi kungaba yizisebenzi zesibhedlela, egaxe ithuluzi esetshenziswa ngabodokotela njalo uvalile amakhala akhe kanye lomlomo. Ezandleni ugqokile amagilovisi. Kukhona imitshina phambi kwakhe.

Umuntu olele embhedeni ugqoke athenisi alombala omhlophe njalo kukhanya efakwe amatshubhu umzimba wonke eceleni kwakhe kukhona umtshina lumuntu kukhanya ukuthi uphathekile uyagula kakhulu

Umuntu ohleziyo ogqoke isikipa esilombala omnyama. Eceleni kwakhe kukhona ogqoke okumhlophe wafaka okubomvu phezulu ekhanya ehlola umama lowu ibhi phi. Usemfake umtshina okutshengisela ukuthi uyamhlola.

Abantu bezempilakahle abasebenza esibhedlela abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlani abanye bagqoke amagilovisi alombala oluhlaza ezandleni abanye njalo alombala omhlophe

Owesilisa okhanya elele njalo ugqoke isikipha esilombala omhlophe eceleni kwakhe kukhona umtshina njalo kukhona umuntu omileyo njalo eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela

Abesilisa ababili abakhanya ukuthi bayaxoxa. Omunye uhlezi njalo ugqokile i"mask" emakhaleni akhe ekhanya ekhangele lo omileyo kukhanya ukuthi engabe elalelisisa okukhulunywa ngulo.

Umuntu onqunu phezulu njalo kukhanya umzimba wakhe ulamaqubu okutshengisela ukuthi ukhona umkhuhlane omhlaseleyo. Kuyabe kumele agijimele esibhedlela ayebona odokotela athole uncedo kusasemasinyane.

Abantu ababili abahleziyo owesila kanye lowesifazana njalo owesifazana kukhanya egaxe ithuluzi esetshenziswa ngodokotela ezandleni ugqoke amagilovisi alompala omhlophe njalo ombambe owesilisa isandla.

Esibhedlela kukhona imitshina emikhulu ehlola abantu ingaphakathi yabo njalo imitshina leyi eminengi ilombala omhlophe eceleni kukhona umuntu omileyo ogqoke ijazi elimhlophe.

Ibhokisi elikhulu elilombala olithanga elikhanya livuliwe njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona umtshina okhanyayo. Umduli upendiwe ngombala omhlophe phansi kumnyama kukhanya kukuhle.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuyabe kulomtshina khona omkhulu owokuhlola abantu abagulayo njalo umtshina lowu ulombala omhlophe eceleni kuyabe kukhona ikhabothi elombala omhlophe.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona amaphilisi kanye lemithi njalo kuphinde kubekhona imitshina esetshenziswa ngodokotela imitshina leyi eminengi yakhona imkhulu njalo iyabe ilombala omhlophe.

Imbodlela yomuthi ekhanyiselayo ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi kukhona iphetshana elimhlophe elinamathiselweyo njalo iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama okukhanya ukuthi kungabe kubhalwe ukuthi umuthi ophakathi usetshenziswa njani.

Esibhedlela kukhona lapho okuhlala khona imitshina eminengi etshiyeneyo, ehlola izinto ezitshiyeneyo, nxa sekuthe kwafika isigulani, odokotela bayahamba bayethatha imitshina leyo bazohlola abantu abagulayo.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona imithi eminengi etshiyeneyo eminye iyabe isemagabheni eminye iyabe isemambodleleni eminye iyabe isezigubhini imithi leyo isetshenziswa ngodokotela ukulapha izigulane

Iphetshana elikhanya libhaliwe ngamabala amnyama. Iphetshana leli liyabe libhaliwe impumela yegazi ngemuva kokubana odokotela bakuthathe igazi njalo kufanele ukubana bakutshele ukuthi igazi lakho bathole linjani.

esibhedlela ikhona indlu lapho okuhlala khona imishina etshiyeneyo iyabe ifakwe phezulu kwetafula imitshina le eminye ilempala emhlophe abagulayo bengauya esibhedlela odokotela kumbe omongikazi bayahamba beyethatha imitshina leyi ihlole isigulane

Ithulusi esetshenziswa ukuhlola omama ukuthi bazithwele isikhathi esinengi ungahamba esibhedlela odokotela bayafika becele umama umthambiso bebesebethatha ithulusi leyi beyifaka phakathi komthambiso kamama.

owesifazana okhanya eguqile njalo kukhona umtshina ngemuva kwakhe okutshengisela ukuthi kungaba kukhona abamhlola khona kukhona njalo letafula kukhanya kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo phezulu kwetafula

Owesilisa omileyo waphakamisa isandla sakhe, okukhanya ukuthi ufuna ukubamba umtshina oseceleni kwakhe. Umtshina lowu mkhulu njalo ulombala omhlophe. Ugqoke isudu lowu owesilisa.

Abantu abahleziyo abanye njalo bamile njalo kukhanya bethwele abantwana abancane ezandleni okutshengisela ukuthi bengabe besesibhedlela besiyahlabisa abantwana laba.

Omama abahlezi phansi bagqoke izikipa ezifananayo. Izikipa lezi zilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ziphinde zibelokumhlophe. Omama bathwele abantwana bakhanya bemunyisa abantwana.

Indawo ezinengi zandise ukuba lamabhakane abhaliweyo kumbe kwesinye isikhathi bayabe bebhalile phezulu kwebhilidi ukwenzela ukuthi abantu bengathwali nzima nxa beyabe bedinga leyondawo bayahle babone.

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi ngabezempilakahle abanye bagqoke ama jazi amhlophe njalo kukhanya kungabesilisa labesifazana abami phambi kwebhilidi elibhalwe ngamabala elimnyama.

Esibhedlela kukhona amafasiteli alombala omhlophe njalo kukhona lamaluba aceciseleyo kule indawo kuphinde kube lotshani obuluhlaza. Kukhona njalo inqola esetshenziswa ngabantu abagogekileyo.

Abantu abanengi abamileyo kukhanya njalo kulabantwana phakathi lapha , kukhona umama othwele umntwana , kukhona owesilisa ogqoke ezimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela ekhanya edlisa umntwana ukudla

Esibhedlela kulemitshina eminengi. Njalo kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina le. Phakathi kwendlu kuyabe kukhona njalo amabhentshi kanye lezitulo zokuhlala nxa umuntu esiyahlolwa.

Esibhedlela odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina etshiyeneyo nxa behlola izigulane. Kuyenza imisebenzi yabo dokotela kanye labo mongikazi ibe lula ngoba bayasebenzisa imitshina leyi.

Ezibhedlela kukhona imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi, nxa beyabe behlola izigulane eziyabe zibuye esibhedlela. Abantu bahamba esibhedlela bebulawa yimkhuhlane etshiyeneyo.

Nxa uyabe ulimele unyawo, odokotela esibhedlela bayafika bakufake into ezakuncedisa ukuthi unyathele kuhle nxa uhamba, into leyi ilombala omnyama, iyancedisa umuntu ukuthi akwanise ukunyathela phansi engezwa ubuhlungu.

Esibhedlela odokotela labo mongikazi bayasebenzisa amathuluzi amanengi nxa beselapha izigulane. Abantu bayahamba esibhedlela begula imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo.

Amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulani. bayabe beselapha izigulani ezibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngakho odokotela bayathatha amathulusi lawa.

Esibhedlela minengi imithina esetshenziswq ngodokotela nxa bayabe behlola bantu. Kukhona imitshina ehlola ingaohakathi yabantu, isiyahlola maphaphu kumbe inhliziyo. Iyenza imisebenzi yabodokotela ibelula imitshina leyi.

Kukhona indlu lapho izigulane abazihlalisa khona nxa besiya zihlola. Kukhona njalo umtshina oyabe ukhona eceleni kwesitulo. Umtshina omhlophe njalo isigulane siyafika sihlale esitulweni lesi.

Amabhokisi amane abekwe phansi egcekeni lesibhedlela .Amabhokisi lawa alombala omnyama okukhanya ukuthi akhona izinto azithweleyo phakathi njalo kukhona utshani obuncani obuhle obuluhlaza esibhedlela.

Esibhedlela odokotela kanye labomongikazi sebehlala begqokile amagilovisi ezandleni zabo bezivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo kuyabe kukhona amathulusi amanengi abawasebenzisayo.

esibhedlela odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina eminengi njalo ehlukeneyo nxa beyabe behlola izigulane kuyenza umsebenzi wabodokotela kanye lowabo mongikazi ube lula ngokusebenzisa imitshina leyi

Imitshina ekhanya ilamatshubhu atshiyeneyo njalo imitshina leyi ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka . Kukhona umbheda eceleni. Umbheda lowu njalo ulomqamelo okutshengisela ukuthi isigulane siyalala embhedeni lowu siqamele.

Esibhedlela Odokotela labo mongikazi kukhona imitshina abayisebenzisayo nxa beyabe behlola izigulane, njalo imitshina leyi iyehlukene. Kukhona umtshina owokuhlola i-BP emuntwini ukuthi iqansile kumbe iyehlile.

Amaphilisi ayatshiyana, kukhona amaphilisi alombala olithanga kanye lokubomvu, kuphinde kube lamaphilisi ayabe elombala omhlophe kanye loluhlaza, amanye njalo ayabe emhlophe.

Igabha elilamaphilisi elinamathisele iphetshana elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo phansi kukhona amaphilisi amanengi amaphilisi lawa alombala oluhlaza kanye lombala lomhlophe.

Amabhokisi amanengi akhanya ukuthi alemithi kumbe amaphilisi. Izinto lezi ziyanceda kakhulu abantu abagulayo. Nxa umuntu eyabe segula sokungasela themba ungahamba laye esibhedlela amadokotela bayafika bamuhlole bebesebemnika umuthi kumbe amaphilisi.

Amabhokisi amathathu, amabhokisi lawa atshiyene okutshengisela ukuthi alemithi etshiyeneyo, njalo kukhona imbondlela ezimbili eyinye ilesivalo esimhlophe imbondlela eyinye njalo ilesivalo esilithanga.

Imbodlela yomuthi, imbodlela leyi ilephetshana elinamathiselweyo elimhlophe njalo ibhaliwe imbodlela leyi ilesivalo esilombala omhlophe phezulu.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo libhaliwe lokuthi amaphilisi ayabe emangaki phakathi eceleni kukhona imbodlela elombala omhlophe imbodlela leyi ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka .

Amafutha agcotshwa ngabantu abalesikhumba esiphuma izilonda kumbe esiyabe silamaqhubuqhubu odokotela bayakubhalela amafutha uhambe uyewathenga. Ayabe esegabheni elimhlophe njalo lilesivalo esimhlophe.

Minengi imithi enathwa ngabantu abakhwehlelayo imithi leyi njalo iyatshiyana iyabe isemabhokisini atshiyeneyo kodwa yonke iyabe ilapha ukukhwehlela, kuyangokuthi udokotela uyabe ekubhalele uphi umuthi.

Imbodlela yomuthi elombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe ebhaliweyo ngokumnyama njalo eceleni kukhona ibhokisi elilo mbala omhlophe lalo elikhanya libhaliwe ibhokisi leli.

Ibhokisi lomuthi okhanya ukuthi kungabe kungumuthi onathwa ngabantwana abancane. Kukhona imithi enathwa ngabadala, njalo imithi yabantwana abancane izikhathi ezinengi iyabe elemiifaanekiso emabhokisini.

Ibhokisi elimhlophe kanye lokubomvu njalo elibhaliweyo amabala okutshengisela ukuthi kungaba libizo lomuthi ophakathi njalo eceleni kukhona amaphilisi amanengi akhanya ukuthi ngawokulapha ubuhlungu emzimbeni.

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi engabe elemithi eyehlukeneyo njalo imithi leyo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu amanye abhaliwe ngokumhlophe njalo amanye abhaliwe ngokumnyama

Itube elombala omhlophe ebhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi kungabe kulomuthi wokugcoba umuthi lowu abantu abanengi bayayisebenzisa ikakhulu abayabe belezikhumba eziphuma izilonda.

Ibhokisi lamaphilisi elibhalwe ngamabala amnyama phezu kwebhokisi kukhona amaphilisi alombala omhlophe okukhanya ukuthi engabe eselapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kanye leminye imibala njalo libhaliwe ngamabala amnyama ibhokisi leli. Eceleni kukhona imbodlela elesiciko esibomvu njalo layo ilombala omhlophe.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo eceleni kwebhokisi leli kukhona imbodlela, imbodlela leyi inamathiselwe iphepha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama imbodlela ilesiciko esimhlophe.

Kukhona abantu abalezikhumba eziphuma izilonda kumbe amaqubu. Bengahamba esibhedlela odokotela bayafika bebabhalele imithi yokugcoba. Eminye iyabe isemagabheni eminye isematshubhini.

Amabhokisi amabili. Amabhokisi lawa alombala olithanga lokubomvu kanye lokuluhlaza okwesibhakabhaka njalo akhanya ebhalwe ngamabala amnyama. Ayafanana amabhokisi lawa. Eceleni kukhona amaphilisi.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona imbodlela ekhanya imnyama njalo ifakwe iphepha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Njalo okhanya ilesiciko esimnyama.

Imithi eminengi ethengiswayo iyabe ibhaliwe amabizo ukwenzela ukuthi abanye bayahamba besiyathenga imithi bengelancwadi zabodokotela. Kuyabe kukhona imithi abayabe beyifuna, bayafika beyiqambe ngamabizo imithi abazoyithenga.

Ibhokisi elimhlophe elibhaliweyo okutshengisela ukuthi liyabe libhaliwe amaphilizi ayabe ephakathi njalo libhaliwe lebizo lamaphilizi. Phansi kukhona amaphilizi alombala omhlophe.

Nxa ugula ubulawa likhanda, ungahamba esibhedlela odokotela bayafika bekubhalele amaphilisi kumbe bekunike amaphilisi ekhanda. Amaphilisi ayatshiyana. Laloba ubulawa yisisu bayakunika amaphilisi okulapha isisu angafaniyo lawekhanda.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe eceleni kukhona imbodlela enamathiselwe iphepha elilombala olithanga njalo imbodlela leyi ilesivalo esilithanga eceleni njalo kukhona eyinye ebhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza, njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe liphinde libe lomfanekiso. Eceleni kukhona imbodlela. imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe, njalo ibhaliwe nagamabala amhlophe.

Abantu abanengi abahamba esibhedlela bebulawa ngumkhuhlale wamehlo, odokotela bayafika bebahlole. Abanye bayabanika umuthi wokuthela emehlweni, abanye njalo bayababhalela amagogorosi bayethenga bagqoke.

Amabhokisi amabili alemibala etshiya tshiyeneyo njalo amabhokisi lawa abhaliwe ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi kubhalwe ibizo lomuthi kanye lokuthi umuthi usetshenziswa njani.

ibhokisi elibhalwe ngamabala amhlophe njalo eceleni kukhona imbodlela, imbodlela kanye lebhokisi kufanekiswe umfanekiso wenja okukhanya ukuthi umuthi lowu ungabe uphiwa izinja nxa ziyabe sezigula

izigubhu ezinkulu lezincane ezinamathiselwe amaphepha abhaliweyo njalo izigubhu lezi ezinye zakhona zilezivalo eziluhlaza ezinye njalo zilezivalo ezimhlophe

Amabhokisi amanengi eceleni kukhona imbodlela olesivalo esibomvu njalo kube leyinye imbodlela elombala olithanga elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Amabhokisi amabili amabhokisi lawa abhaliwe ngamabala amnyama njalo phakathi kwamabhokisi kukhona amatshubhu amabili alezivalo ezimnyama lawo abhaliweyo ngamabala amnyama.

Owesilisa ogqoke isikhipha esiluhlaza okwesibhakabhaka ekhanya evule amehlo uyakhuluma. Phambili kwakhe kulamamayikhi alombala omnyama ayiwo awasebenzisa ukuthi akhulume ukuze azwakale endaweni ekhatshana.

Abantu ababili abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxisana. Kukhona owesilisa ohleziyo ogqoke iyembe ,phambi kwakhe kukhona owesifazane ogqoke okumhlophe ethwele iphepha okukhanya ukuthi uyabhala. Uxoxisana lalowu owesilisa.

Abantu abanengi abahlezi esibhedlela sabantu abagula ingqondo, bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe njalo kukhona abesifazana kanye labesilisa. Kukhona umama oqhiyileyo.

Abantu abahlezi phansi abathathu ngamadoda njalo bagqoke amasudu amahle . Bafaka kanye lamathayi. Eceleni kukhona owesifazane ogqoke okumhlophe phezulu.

Abantu abanengi abamileyo abanye njalo baquthile , abesilisa kanye labesifazana abakhanya begqoke izikipa ezifananayo bonke njalo kukhanya ukuthi bathatha umpikitsha , bamile kuhle

Abantu abanengi abahlezi okukhanya ukuthi balande ukulatshwa njalo kukhona abantwana kulendayo kukhona umama omileyo oqhiyileyo njalo egqoke kuhle uthwele umntwana ezandleni uthwele iphetshana elimhlophe.

Abantwana abahleziyo phansi. Abagqoke amayembe amhlophe phezulu. Njalo kukhona abantu abamileyo phakathi kwabantwana laba. Kukhona othwele i mic owesilisa okhanya ukuthi uyakhuluma labantwana .

Umama onqunu phezulu okhanya ejabulile kakhulu njalo ukhangele abantwana bakhe ababili okukhanya ukuthi ngamaphahla kuyisibusiso ukuzala amaphahla yikho umama ekhanya ejabulile kakhulu

Abantu abanengi abakhanya begcwele emgwaqweni okukhanya ukuthi kukhona umkhankaso abaya kiwo eceleni kukhona utshani obuluhlaza njalo lezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Abantu abanengi abamileyo kukhona njalo abantwana phakathi lapha abagqoke izikipa ezilombala omhlophe ngaphansi bagqoka okulombala obomvu abanye njalo bagqoke impahla ezifananayo.

Abantu abamileyo ukhona omunye ohleziyo njalo kukhanya kulomntwana omncane phezulu kwetafula kukhona amabhuku, ukhona okhanya ehlola umntwana, omama ababili baqhiyile ngama qhiye amhlophe.

Abantu abamileyo abanengi okukhanya ukuthi kukhona abakulaleleyo okukhulunywa ngalaba abami phambili njalo bagqoke izikipa ezilombala omnyama bayakhuluma bathwele ama mike

Umama uhlezi njalo uqhiyile ikhanda lakhe, ubambe umntwana omncane. Eceleni kukhona umongikazi okhanya ethwele ijekiseni, okutshengisela ukuthi ufuna ukuhlaba umntwana emvikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana besikolo abancane abakhanya begqoke amayembe amhlophe abanye , abanye bagqoke izikipa ezilombala olithanga kukhanya kulababalisi phakathi kwabo abatshengisela ukuba badlala imidlalo.

Ababili abamileyo okukhanya ukuthi ngabasebenzi besibhedlela abagqoke amajazi amhlophe. Kukhona umtshina omkhulu okukhanya bengenisa umuntu okhanya ukuthi bafuna ukuyamhlola. Umtshina lowu ngomhlophe.

udokotela ukhanya ehlola isigulane udokotela ugqoke ijazi elimhlophe wavala lamakhala ngemuva kukhanya kulama bhokisi okukhanya ukuthi engaba engawama philisi njalo isigulane esihlezi phezu kwesitulo sigqoke okumhlophe phezulu

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe njalo ugaxe ithuluzi emnyama esetshenziswa ngudokotela. Esandleni sakhe kukhanya ebambe umakhalekhukhwini okutshengisela ukuthi uyamsebenzisa.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bonke sebegqoka impahla zokuzivikela, minengi imikhuhlane ehlasela abantu phandle lapha kuqakathekile ukuthi abantu bezivikele ukuze bengabambi imikhuhlane leyi.

umuntu okhanya elele embhedeni okutshengisela ukuthi engabe elimele unyawo kumbe idolo, kukhona abantu abamileyo eceleni kwakhe abagqoke amasudu kanye lamathayi kuphinde kube khona njalo abasebenza esibhedlela phakathi lapho.

Abantu ababili abahleziyo kukhona omunye okhanya engani ngudokotela ogqoke ijazi elimhlophe njalo ugelile ikhanda lakhe , ekhanya ebambe umtshina omhlophe ewufake kulowo ohlezi esitulweni esilombala obomvu njalo ugqoke isikipa esilombala omhlophe kutshengisela ukuthi uyamhlola.

Isigulane esikhanya silele embhedeni eceleni kwaso kukhona abantu ababili abamileyo abagqoke impahla zesibhedlela njalo bezivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane, ezandleni zabo bagqoke amagilovisi

Abantu ababili abagqoke impahla ezimhlophe, kukhona njalo ohleziyo eceleni kwakhe kukhona umtshina njalo ukhona owesilisa okhanya ewusebenzisa ukuhlola ohleziyo.

Abasebenzi besibhedlela abagqoke impahla zesibhedlela njalo bavalile amakhala abo kanye lomlomo bezivikele emkhuhlaneni etshiyeneyo njengoba besebenza abantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo. Kukhona i laptop okukhanya ukuthi bayayisebenzisa.

Owesifazana ohleziyo ugqoke isigqoko esimhlophe njalo phezulu kwetafula kukhona ikhompiwutha ekhanya ilayithiwe okutshengisela ukuba uyayi sebenzisa njalo kukhanya ekhombela lapha ku khompiwutha

Owesilisa omileyo ogqoke ijazi elimhlophe njalo ngemuva kwakhe kukhanya amabhokisi amanengi atshengisa ukuthi alemithi etshiyeneyo lumuntu ukhanya nguye umthengisi othengisela kulindawo

Abantu abamileyo egangeni, njalo bonke bagqoke ama -mask. Owesifazana ugqoke okumhlophe phezulu. Wabamba isigubhu esandleni. Ngemuva kwabantu laba, kukhanya imota ezimileyo, ezilombala omhlophe.

Umuntu okhamisileyo ekhanya ukuthi bayamhlola bamfake eyinye into emlonyeni njalo kukhona udokotela ogqoke okumhlophe okhanya ehlola umuntu lo ohleziyo njalo uvalile amakhala udokotela kanye lomlomo.

Umuntu ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane, ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe, eceleni kwakhe kukhona umtshina omhlophe okhanya ukuthi yiwo ahlola ngawo abagulayo.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe phezulu ezandleni ufake amagilovisi , kukhanya phambi kwakhe kulamabhuku alombala omhlophe avuliweyo okutshengisela ukuthi uyabhala.

Abantu abathathu ababili bamile omunye ugqoke okumhlophe njalo kukhanya ukuthi engaba ngudokotela owesifazana uhlezi phansi uqhiyile ikhanda lakhe.

Owesifazana ohlezi phansi wavula amehlo .Eceleni kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe Ezandleni ugqoke amagilovisi ,amagilovisi lawa alombala omhlophe.

Abantu abanengi abakhanya behlezi phansi njalo phambi kwabo kukhona abanye abamileyo omunye owesilisa ugqoke iyembe emnyama ekhanya ukuthi kukhona akukhulumayo

Abantu abathathu. Omunye uhlezi esitulweni njalo omunye umile, omunye ukhotheme duzane kohleziyo ukhanya ebambe umtshina olombala omhlophe okukhanya ukuthi engabe ehlola lowu ohleziyo.

umama omileyo ekhanya ebambe umntwana ohleziyo izandla ngemuva komntwana ukhona ohleziyo egqoke ijazi elimhlophe njalo ekhanya ufake umtshina endlebeni omunye emfake ngemva komntwana ukutshengisela ukuthi kukhona akulaleleyo

Umuntu oleleyo ekhanya enqunu okutshengisela ukuthi kukhona abamhlola khona ngemuva njalo kukhona udokotela okhanya embambile. Udokotela lowo ugqoke ijazi elimhlophe.

Umuntu ohlezi esitulweni esilombala omnyama njalo ugqokile ama gloves ezandleni wavala lamakhala akhe endaweni ahlezi kiyo kugcwele amabhokisi amanengi

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo, okutshengisela ukuthi kulezinto ezinengi phakathi ezitshiyeneyo njalo kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi nguye othengisa kule indawo.

Amabokisi amanengi atshiyeneyo ngokombala amabokisi lawa kukhanya ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene njalo ziyabe zilapha imikhuhlane atshiyeneyo Emizimbeni yabantu

Abantu bayakhala bathi kulezinsuku esibhedlela odokotela abasabaniki imithi kumbe amaphilisi, odokotela sebefika bakubhalele incwadi uhambe uyethenga emafamasi lapho okuthengiswa khona imithi eminengi njalo etshiyeneyo.

Imota elombala omhlophe emileyo elamavili amnyama. Njalo kukhona isakhiwo eceleni kwemota okukhanya ukuthi kuthengiswa amaphilisi phakathi. Ngemuva kwesakhiwo kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo njalo amanye abhalwe ngokuluhlaza amanye abhalwe ngokumhlophe amanye amabhokisi alombala olithanga kanye lokumhlophe abhaliweyo ngokunjalo akhanya ukuthi abhalwe ibizo lomuthi ophakathi.

Amabhokisi amanengi, amabhokisi lawa atshiyene okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene njalo amanye amabhokisi abhaliwe ngombala omhlophe okutshengisela ukuthi kubhalwe amaphilisi aphakathi kuleli bhokisi.

Amabhokisi akhanya ebekwe kuhle kakhulu amabhokisi lawa amanengi alombala omhlophe njalo abhaliwe amanye abhalwe ngamabala amhlophe amanye njalo abhalwe ngamabala amnyama njalo amanye amabhokisi alombala oluhlaza

Utshani obuncane obuhle obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo kule indawo. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu eziyenza kubekuhle phakathi lapha njalo phakathi lapha kukhanya kuhlanzekile phansi akulangcekeza. Kukhona izakhiwo ezitshiyeneyo.

Indawo ezinengi ezithengisa imithi kanye lamaphilisi lokunye okunengi okutshiyeneyo nxa uhamba usiyathenga kumele uhambe uthwele incwadi kadokotela. Kukhona eminye imithi abangakuthengiseliyo nxa incwadi kadokotela uyabe ungelayo.

Amabhokisi amanengi abekiweyo njalo amabhokisi lawa atshiyene okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi ziyehlukene njalo ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ekhanya ukuthi kuyathengiswa konke lokhu

Amabhokisi akhanya ebekiwe okutshengisa ukuthi alemithi phakathi njalo ayathengiswa. Amanye alombala obomvu amanye njalo alombala olithanga. Abhaliwe ngamabala amnyama amanye abhaliwe ngamabala abomvu.

Lapho okuthengiswa khona amaphilisi Kanye lemithi etshiyeneyo. Kwezinye indawo kwande ukubakhona lamanzi. Ungathenga amaphilisi, uhle uthathe ananzi unathe. Uthi ususiyafika ngekhaya, ubuhlungu sebehlile.

Emithi efakwe emashelufini eminengi njalo asemabhokisini atshiyeneyo kukhona le, inye izinto lapha kukhanya ukuthi konke kuyathensiswa. Nxa ufuna umuthi uyahamba efamasi.

Ibhakani elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Njalo eceleni kwebhakani kukhona izihlahlakaza ezinengi ezigcweleyo. Okukhanya ukuthi ibhakani leli libhaliwe ibizo lale indawo ukuze abantu bengalahleki.

Umnyango olombala oluhlaza njalo kukhanya kubhaliwe emnyangweni lowu. Uvuliwe okutshengisela ukuthi abantu bayangena besiyathenga amaphilisi. Kukhona amakhabothi amhlophe lapho okufakwe khona izinto ezithengiswayo ezitshiyeneyo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi kumbe imithi ziyandise ukufaka ibhakane esangweni ukuze abantu bengathwali nzima nxa bedinga indawo bayahle bebale ebhakaneni.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kungaba semadolobheni kumbeni emakhaya bayathanda ukufaka amabhakani ayabe ebhaliwe ibizo lendawo. Kubalula ebantwini abayabe belayeliwe bedinga indawo leyi ukuthi beyithole.

Amabhokisi amanengi abekiweyo ekhabothini elombala emhlophe. Amabhokisi lawa atshiyene okukhanya ukuthi yimithi etshiyeneyo ephakathi njalo imithi leyi iyabe iselapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Ema pharmacy sitholakala izinto ezinengi ezithengiswayo ezinye zakhona kungaba ngama philisi kumbe imithi. Okunengi kuyabe kufakiwe phakathi kwamabhokisi, amabhokisi lawa ayabe etshiyene njalo ayabe elezinto ezitshiyeneyo phakathi.

Ephamarcy yikho lapho esithola khona imithi kanye lamaphilisi lokunye njalo okutshiyeneyo kodwa eminye imithi abakuthengiseli nxa uyabe ungelayo incwadi evela kudokotela ekuvumela ukuthi uthenge lowo muthi

Amabhokisi abekiweyo, amabhokisi lawa abekwe ngokufanana kwawo njalo atshiyene, okutshengisela ukuthi imithi ephakathi itshiyene ayifanani njalo iyabe iselapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Indawo ezinengi emadolobheni ezilamabhakane, amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ibizo lendawo leyi nxa abantu belayelana laphookuthengiswa khona amaphilisi, umuntu uyakhuluma ibizo lendawo, kubalula nxa ibizo lilebhakane lendawo.

Alabhokisi alombala umhlophe amanye njalo alombala ombomvu amabhokisi lawa amabhalwe mgokumnyama amanye ngokumhlophe okutshengisa ukuthi amabhokisi lawa ngamabhokisi alezinto ezitshiyeneyo phakathi

Efamasi bathengisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezigoqela amaphilisi kanye lemithi. Baphinda bathengise uchago olunathwa ngabantwana abancane kanye lelambazi.

Imithi esemabhokisini amanengi atshiyeneyo okukhanya ukuthi imithi leyi iyelapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni njalo phakathi kwamabhokisi kungaba lemithi enathwayo kumbe amaphilisi.

Zinengi indawo ezithengisa amaphilisi edolobheni njalo indawo zakhona ziyabe zibhaliwe amabizo phezulu. Kukhona lamasaka akhanya phansi kuleyi indawo labantu abakhanya bemile

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi Kanye lamaphilisi kuyabe kungcwele amabhokisi amanengi akhanya ukuthi alemithi phakathi njalo amabhokisi lawa ayabe ehlukene okuntshengisela ukuthi yimithi ehlukeneyo ephakathi

Amabhokisi amanengi afakwe ekhabothini. Ikhabothi leyi ilombala omhlophe njalo kugcwele amabhokisi alemibala etshiyeneyo. Okutshengisela ukuthi amaphilisi kumbe imithi okuphakathi lakho kwehlukene njalo kulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Umuntu omileyo duzane komnyango obambe ibhasikili njalo kukhona abanye abakhanya bengena phakathi lapha okuthengiswa khona amaphilisi okutshengisela ukuthi bayadinga izinto ezitshiyeneyo ezithengiswayo phakathi lapha.

Ezitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi eminengi etshiyeneyo. Imithi leyi iyabe iselapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo emzimbeni. Uyahamba kudokotela ayekubhalela incwadi ukuze uthenge umuthi lowu.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kwandise ukuba labonogada abayabe behlezi emnyango. Njalo indawo lezi ziyabe zibhaliwe phezulu ibizo lendawo kwenzela ukuthi abantu nxa bedinga bengathwali nzima.

Abantu bezempilakahle abahlezi phezulu kwezitulo. Abakhanya ukuthi kukhona abakulaleleyo njalo phezulu kwamatafula kukhona amalaptop kanye lezigubhu zamanzi. Phambi kwabo kukhona umuntu omileyo okhanya ekhuluma labo.

Abantu abahlezi etshanini okukhanya ukuthi kukhona umkhankaso okhona lapha, njalo kukhona amatende alombala omhlophe kanye lezakhiwo ezitshiyeneyo kuphinde kukhanye izihlahla ezikhanya zisentabeni.

umuntu wesilisa omileyo eceleni kwakhe kukhona isitulo esilombala omnyama ngemuva kwesitulo kukhona amafasieli angenisa umoya njalo kukhanya kulezihlahla phandle umile ukhombelile okukhanya ukuba engabe efundisa abantu

Abantu abamileyo ngemuva kukhona abantwana njalo abakhanya bemile bami phezulu kotshani kukhona ogqoke ijazi elimhlophe ogoqe izandla ngemuva kwabo kukhona amabhilidi akhanyayo.

ibhakane elikhulu elilombala omhlophe elikhulu elibhaliweyo njalo libhalwe ngamabala amhlophe ngemuva kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanya zilahlamvu aluhlaza ngemuva kwezihlahla kukhona izakhiwo ezikhanyayo

Owesilisa okhanya ukuthi uyakhuluma njalo esandleni sakhe uthwele umakhala ekhukhwini olombala omnyama kukhanya ekhuluma uphakamise isandla etshengisa iminwe yakhe emithathu.

Abantu abamileyo abesilisa Kanye labesifazana bonke bagqoke amajazi amhlophe , abanye njalo bafake izandla emajazini lawa, bakhanya bejabulile, bakhanya bebobotheka ebusweni babo.

Abantu abanengi abamileyo abesilisa labesifazane, njalo abesifazane ababili khanya bengenisa izandla zabo emhlabathini okutshengisa ukuthi kukhona abakuhlanyelayo.

Abantu kumele bezivikele emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Imikhuhlane leyi kugoqela icovid 19, umkhuhlane weHIV . Ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi basebenzise amamaski bezivikele, njalo obaba nxa besiya emacansini bezivikele.

Abantu abanengi abamileyo emagcekeni abesilisa kanye labesifazana njalo ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezinkulu eziluhlaza eceleni njalo kukhona intaba ezinengi ezikhanyayo

Abantu abahlezi emangcekeni aluhlaza njalo kukhona abesilisa labesifazana phambi kwako kukhona owesilisa ogqoke isikipa esibombu ethwele imic endlini okukhanya ukuthi kukhona akutshela abantu laba abahleziyo

Abantu abanengi abakhanya behlezi phansi kukhona njalo abanye abamileyo okukhanya ukuthi phakathi kwabantu laba kukhona abantu bezempilakahle kukhona njalo abagqoke amamask bezivikela emkhuhlaneni.

Abantu abagqoke amabhatshi amhlophe okukhanya ukuthi ngabasebenzi besibhedlela njalo kuletafula elimhlophe phambi kwabo phezulu kwetafula kukhona amabhokisi kanye lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Namuhla esigabeni bekubuye abantu bezempilakahle abadala kade behlezi phansi phezulu kotshani obuluhlaza njalo abantu bezempilakahle kade baphambili abanye kade bemile bekhanya ukuthi bayakhuluma abanye behlezi phansi.

Abantu abanengi abamileyo abakhanya begqoke impahla ezifananayo njalo kukhona abathathu abakhanya bebambisene eyinye into esandleni omunye ugqoke ingwane elombala obomvu ekhanda.

umama ophethwe umntwana omncane, umntwana lowo ngumntwana otshengisela ukuthi ngumntwana osanda kubelethwa njalo eceleni kukhona owesifazani olele wamisa amadolo okutshengisela ukuthi engabe ekuqeda ukubeletha.

Amaphilisi ayatshiyana. Amanye amaphilisi ayabe elombala omhlophe njalo amanye amaphilisi ayabe elombala olithanga. Kuyatshiyana ngokuthi ubulawa yikuyini njalo udokotela ukubhalele waphi amaphilisi.

Abantu abakhanya behlezi phezulu kwezithulo ezimhlophe. Abesilisa kanye labesifazana, njalo phezulu bekhanya begqoke izikhipha ezilombala omhlophe, bonke, okukhana ukuthi kukhona abakufundiswayo.

Abantu abakhanya behlezi, kukhona njalo umama othwele umntwana, kukhona njalo owesifazana okhanya ehlekekela etshengisela ukuthi uyathunga, eceleni kwakhe kukhona umntwana ozihlaleleyo, njalo kugcwele izihlahla ngemuva.

owesifazana oleleyo ekhanya isisu sakhe ukuthi uzithwele njalo kukhona eceleni kwakhe okukhanya ukuthi uyamhlola kulento oyibambileyo wayifaka esiswini salo umama

Abantu ababili owesilisa Kanye Lowesifazana njalo owesilisa ukhanya ejabulile uveze amazinyo amhlophe okutshengisela ukuthi abantu laba ababili bengaba yizithandani

Umama ogqoke imaskhi, njalo uthwele umntawana omncane okhanya ukuthi engabe elezinsuku ebelethiwe. Umama ugqoke ibhatshi elilombala omnyama. Umama ukhanya ekhangele umntwana.

Abantu ababili abangoneneyo owesilisa kanye lowesifazana , owesilisa ugqoke isikipa esimhlophe njalo abantu bonke laba bakhanya bejabulile bayabobotheka njalo owesifazana ugqoke isigqoko.

Abantu abamileyo. Omunye uthwele umntwana umbathise ingubo njalo ukhanya eqhiyile ekhanda. Eceleni lapha kukhona umongikazi omileyo efake izandla ezikhwameni wagqoka lamagogorosi.

Abezempilakahle bayaxhwayisa uzulu ukuthi abuye masinyane esibhedlela ezohlola umkhuhlane wegcikwane le HIV. Abantu abanengi bahamba esibhedlela sebegula kakhulu odokotela befike bebathole ukuthi sebeguka umkhuhlane lowu.

Abantu abanengi abahlezi phansi okukhanya ukuthi kukhona abakufundiswayo njalo bakhanya bethwele amabhuku okutshengisela ukuthi bayabhala. Phambili kukhona owesilisa okhanya efundisa abantu laba.

Abantu abathathu abahleziyo, ababtu laba kukhanya besemakhaya ngoba kukhona izindlu ezotshani duzane kwabo njalo bonke bavalile amakhala okukhanya ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo kukhanya bexoxisana.

Abantu abanengi abahleziyo abantu laba kukhanya ezandleni zabo babambe amalembu okutshengisela ukuthi bayathunga njalo kukhona umntwana omileyo eceleni.

Umuntu ohleziyo okhanya ukuthi ulimele idolo okutshengisela ukuthi engabe ewile ngesikhathi egijima kumbe edlala ibhola. Kukhona njalo eceleni kwakhe okhanya ukuthi engaba ngudokotela.

Owesilisa ogqoke isikipa esilombala omhlophe njalo ukhanya ethwele isgubhu samanzi okutshengisela ukuthi uyanatha, esandleni sakhe ugqoke inkombalanga emnyama, njalo ukhanya engumuntu ongabe ethanda ukugijima.

Owesilisa okhanya eziyelula njalo ugqoke okumnyama umuntu lo engabe engumuntu othanda ukugijima kumbe engabe engumuntu othanda ukuyenza ezemidlalo edlala ibhola.

Owesilisa okhanya eguqile eziyelula ugqoke ibhulugwe elimnyama phansi kanye lokumnyama phezulu, njalo lumuntu ukhanya eqinile emzimbeni okutshengisela ukuthi engabe ejima

Owesilisa ogqoke isikipa esilombala olithanga njalo kukhanya kulababili eceleni kwakhe abagqoke okubomvu okukhanya ukuthi bayamncedisa kukhanya njengomuntu oselimele ngemuva kwakhe kukhona abanye abamileyo abagqoke izikipa ezilombala. omhlophe

owesilisa okhanya emile ugqoke ijazi elimhlophe njalo ezandleni kukhanya egqoke amagilovisi indawo omi kiyo inhle kakhulu ipendwe ngependa elombala omhlophe

Abantu ababili. Omunye ukhanya engowesilisa. Egqoke isikipa. Ezandleni zakhe lapha ubambe into emnyama. Okukhanya ukuthi umuntu lowu uyajima. Kungabe engumuntu ogijimayo, kumbe odlala ibhola.

Owesifazana ohlezi phezulu kombhenda kukhanya eziyelula uphakamise izandla zakhe njalo phansi ugqoke okumnyama kanye laphezulu ,okutshengisela ukuthi ngumuntu ongabe egijima ekuseni ukwenzela ukuthi umzimba wakhe uhlale uqinile.

Abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo, abanye beyadlala ibhola, abanye njalo ngabantu abathanda ukugijima . Owesilisa okhanya eziyelula njalo ekhanya elengalo eziqinileyo okutshengisela ukuthi engabe ejima ukuze ehlale emzimbeni eqinile.

Umuntu ogqoke ijazi elimhlophe elabo dokotela okutshengisela ukuthi engaba ngudokotela njalo ugaxe ithuluzi elisetshenziswa ngodokotela entanyeni ithuluzi leli liyacazimula njalo lilombala omnyama.

owesilisa okhanya ezihlalele egqoke isikipa sakhe esandleni uthwele into elombala mhlophe kanye lomnyama eceleni kukhona umakhala ekhukhwini okhanya ukuthi ulayithiwe engabe ezibukelele izinto ezitshiyeneyo

Owesilisa omileyo ogqoke iyembe emhlophe njalo esandleni sakhe kukhona akubambileyo kukhanya ikhangele kumabonakude phezulu kwetafula kukhona izinto ezitshiyeneyo okukhanya ukuthi kusemsebenzini

abantu ababili abakhanya beme eceleni komtshina ukhonaumtshina omkhulu okhanya ukuthi ngowokuhlola izigulane njalo umtshina lo ulompala omhlophe eceleni kume abantu ababili abagqoke amajazi amhlophe

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela. Kukhona ithulusi elombala omnyama. Ithulusi leyi odokotela bayabe beyigaxile entanyeni nxa besebenza kumbe nxa besiyahlola izigulani.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni izihlahla lezi ziyatshiyana zikhona ezinye ezilobungozi kuphinde kube lezinye ezilaphayo umuntu kumele abezazi izihlahla zeganga asizo zonke eziyelaphayo ezinye zilobungozi.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza okukhanya ukuthi abantu bayathatha amahlamvu lawa besiya zelapha kumbe abanye bayabuya beziquphune bethathe impande zazo beyezi sebenzisa ngekhaya.

Isihlahlakazana ezincane ezimila egangeni ezilamahlamvu aluhlaza njalo abantu bayahamba besiyagebha izihlahlakazana lezi befuna impande kumbe amahlamvu alezi zihlahla besiya zelapha.

Kudala okhokho bethu babengahambi ezibhedlela izibhedlela zazikhatshana ngakho okhokho bethu babethi bengagula babehamba egangeni beyezidingela izihlahla babuye bezelaphe ngekhaya.

Izihlahla kanye lotshani okuluhlaza okugcwele egangeni. Yikho lapho esithatha khona imithi yesintu. Yikuyagebha izihlahla ezitshiyeneyo. Abanye njalo bayabe bethatha impande, abanye amaxolo abanye njalo amahlamvu ezihlahla.

Izihlahla kazana ezimila egangeni ezinye zilama Luba alithanga ezinye zilamaluba amhlophe ezinye njalo izihlahla kazana ziyabe zila meva izihlahlakazana zonke lezi ziyabe zilusizo empilweni zabantu

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza okukhanya ukuthi sisegangeni yikho lapho esithola khona imithi yesintu ngokuhamba siyedinga izihlahla lezi sithathe impande kumbe sithathe amahlamvu ezihlahla abanye njalo bayathatha lamaxolo.

Izihlahla ezinengi egangeni zilamahlamvu aluhlaza njalo kuyabe kukhona utshani phansi. Abantu bayahamba besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo egangeni befuna ukuzelapha imikhuhlane ethize emzimbeni.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni, izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza ezinengi zangkhona njalo abantu bayahamba besiyathatha amahlamvu ezihlahla lezi befike bewawomise bebesebegiga kube ngumuthi wempuphu.

Abantu emadolobheni sebethengisa imithi yesintu. Bayahamba emakhaya beyedinga izihlahla bebuye beyenze imithi yesintu bebe sebesiyayithengisa bezitholele imali yokuthi beziphilise lemuli zabo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza amakhulu njalo amahlamvu lawa engabe eluncedo empilweni zabantu engabe elapha imikhuhlane etshiyeneyo okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi alaphani.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza esimile phakathi kwamatshe isihlahla lesi abantu bayabuya bethathe amahlamvu aso behambe ngekhaya beyezelapha nxa bayabe begula.

Imithi esemagabheni atshiyeneyo amanye amagabha elezivalo eziluhlaza njalo kukhanya ukuthi iyathengiswa. Kugcwele abantu abakhanya ukuthi bengabe bezothenga njalo abanye yibo abathengisi baleyo mithi,

Izihlahla esisegangeni ezinye ziyathela amaluba amhlophe, ezinye njalo amaluba alithanga, ezinye njalo amaluba abomvu. Kuyangokuthi uyabe ufuna ukuthatha izihlahla ezithela amaluba anjani njalo usiyawasebenzisani.

Imithi yesintu siyathatha ezihlahleni ezisegangeni. Izihlahla ziyabe zizinengi njalo kumele ubekwazi ukuthi isihlahla lesi ngesilapha umkhuhlane onje emzimbeni womuntu ukuze ungaphambanisi.

Imithi yesintu eminengi njalo etshiyeneyo abantu abanengi abatholakala belemithi yesintu yizangoma kumbe lezinyanga ngoba yibo abasebenza ngemithi leyi isikhathi esinengi belapha abantu abagulayo.

Abantu abanengi abathengisa imithi yesintu bayahamba bayeyigebha emakhaya bebuye befike beyifake phakathi kwamaphepha bebesebehamba layo emadolobheni besiyathengisa imithi leyi bezitholela imali yokuthi baziphilise.

Imbodlela elombala omhlophe njalo imbodlela leyi ilesivalo esilombala omhlophe inamathiselwe okuli phetshana okubhaliweyo njalo kukhona umfanekiso wenyosi kuphetshana leli.

Imbodlela yomuthi, imbodlela leyi ilombala omhlophe njalo inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo. Kubhaliwe ngamabala amhlophe njalo imbondlela leyi ilesivalo esilombala omhlophe.

Abantu abanengi abakhanya besemasimini, phakathi kwabantu laba kukhona abagqoke izikipa ezimhlophe abanye njalo bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza phezulu. Kukhona izihlahla kule indawo.

Abantu abanengi emagumeni abo bayahlanyela izihlahla zamalemon, ezamaorange kanye lezinye ezitshiyeneyo. Izihlahla lezi ziyathela izithelo ezidlilwayo njalo izihlahla lezi ziyanceda amahlamvu azo njengesihlahla selemon nxa ukhwehlela uyathatha amahlamvu elemoni ubilise unathe.

Abantu abanengi sebethengisa imithi yesintu emadolobheni. Imithi leyi byabe beyifakile phakathi kwamaphepha. Eminye njalo bayabe beyifakile phakathi kwamambodlela. Abantu bayazithengisela bethole imali yokuziphilisa.

Izihlahla ezikhanya zifakwe emagabheni atshiyeneyo njalo izihlahla lezi zitshiyene okutshengisela ukuthi zingabe zilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Abantu abanengi bayahamba egangeni beyethatha amahlamvu ezihlahla babuye bahlanganise le"ginger" kumbe le"garlic" babillise beqeda lapho benathe umsobho lowana, uyelapha kakhulu isifuba esibuhlungu.

Kuleminye imikhuhlane edinga ukuthi umuntu asebenzise imithi yesintu ukuze ilapheke iphele, njalo kulemikhuhlane othi ungahamba esibhedlela ugula bekunike amaphilisi, ayipheli kodwa iyabe ilele ngakho iyabe idinga imithi yesintu ukuze iphele.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo eziyabe zilabantwana abatshiyeneyo abanye bayahamba besiyathatha abantwana bezihlahla bebuye befike bebagige bezilaphe emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Isihlahla esisegangeni esincane esilamahlamvu amakhulu aluhlaza njalo kukhona ezinye izihlahla ezinkulu egangeni. Abantu bayahamba besiyaxoza amaxolo ezihlahla abanye njalo bayathatha amahlamvu ezihlahla.

Kulezihlahlakazana ezithanda ukumila duzane lalapho okuyabe kugcwele khona amanzi. Izihlahlakazana lezi ziquphuneka lula njalo abantu bayabe befuna impande zazo befuna ukuyazelapha.

Imithi yesintu eminengi , imithi leyi ifakwe phakathi kwezigubhu ezitshiyeneyo okutshengisela ukuthi yimithi eyalapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni njalo kukhanya ukuthi iyathengiswa .

izihlahla ezinengi ezimila egangeni yizihlahla ezitshiyeneyo ezinye ziyathela izithelo njalo ezinye azitheli abantu bayahamba egangeni besiyadinga izinto ezitshiyeneyo ukuze bezelaphe abanye bayabe bedinga amaxolo abanye njalo befuna izithelo zezihlahla lezi

Amahlamvu aluhlaza tshoko, okukhanya ukuthi umuntu ubuye ukuzothatha amahlamvu lawa. Kukhona iditshi elombala oluhlaza ekhanya ngaphansi, kanye lotshane, ehamba lamahlamvu lawa ngekhaya esiyasebenzisa okuzilapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu egangeni bayahamba besiyadinga izihlahla. Abanye njalo bayabuya bethwele amahlamvu abanye njalo bethwele ingaja zezihlahla. Bayabe bebuya befuna ukuzosebenzisa amahlamvu lawo kumbe ingaja ukuzilapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Izihlahla ezitshiyeneyo ezihlanyeliweyo okukhanya ukuthi yizihlahla eziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Njalo umuntu lowu kathwali nzima ulazo izihlahla egumeni lakhe ozihlanyelileyo.

Ukudla okunengi okwesintu kuyaqinisa imizimba. Abantu abadla ukudla kwesintu imizimba yabo ihlala iqinile. Ukudla lokhu kugoqela kulamalemoni, amakerotsi, amatamatisi lokunye njalo okutshiyeneyo.

Izihlahla zesintu zisulisizo kakhulu empilweni zabantu .Nxa abantu begula bayahamba egangeni betedinga izihlahla ezithize .Izihlahla lezi zigoqela izihlahla zamalemoni, izihlahla zamagwava. Abantu bayathatha amahlamvu alezi zihlahla nxa bekhwehlela bebilise benathe .

Imithi yesintu eminengi iyagigwa, Abantu bayahamba beyethatha amahlamvu, bewawomise. Besebefaka phakathi komgigo. Begige kuze kube yimpuphu.

Umfanekiso olamahlamvu aluhlaza tshoko okukhanya ukuthi amahlamvu lawa angabe eselapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu bayathatha amahlamvu lawa besiyazelapha emakhaya.

Egangeni kungcwele izinto ezinengi kukhona utshani kukhona izihlahla ezikhula zibe ezinkulu kuphinde kube lezihlahla ezincane zingakhuli ezinye izihlahla ziyathela izithelo ezinye njalo azitheli abantu bayahamba egangeni besiyadinga okutshiyeneyo abanye bayabe bedinga izithelo abanye bedinga impande zezihlahla

Emadolobheni abantu bazitholela imali. Abantu bayahamba beyegebha imithi emakhaya bebuye beyithengise edolobheni. Bayabe sebeyifake ezigubhini eyinye iyabe ifakwe emaphepheni.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu njalo aluhlaza tshoko abantu bayabuya bezodinga amahlamvu lawa egangeni alesi isihlahla besiyazilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo

izihlahlakazana ezimila egangeni ezilamahlamvu amancane ezinye ziyathela abantwana abaluhlaza abantu bayahamab besiyadinga izihlahla lezi ukuze beziyelaphe abanye bayathatha abantwana bezihlahla abanye njalo bayathatha amahlamvu

Egangeni sithola izihlahla ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Kukhona ezinye izihahla zeganga ezithela izithelo abantu abahamba besiyazidinga bezidle njalo isithelo lesi siyabe silungele umziba ziyabe ziqinisa umzimba ungazidla.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esimile egangeni njalo kukhona izihlahla ezinye eziyabe zikhona abantu bayabuya bezodinga impande zesihlahla lesi kumbe bethathe amahlamvu esihlahla lesi besiya wasebenzisa ngekhaya.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza isihlahla lesi singabesiselapja umkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi izihlahla ezelapha yiphi imikhuhlane akusizo zonke izihlahla ezelaphayo ezinye zilobungozi.

Izihlahla ezinengi ezisegangeni. Izihlahla lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bayahamba beyethatha amahlamvu ezihlahla babuye bezilaphe imikhuhlane ethize emzimbeni.

Izihlahla ezigcwele egangeni ezinengi zakhona zilamahlamvu aluhlaza tshoko njalo izihlahla lezi abantu bayathatha amahlamvu aso baqale bafike bewawomise bebesebewagiga sebesenza imithi yesintu etshiyeneyo.

Zinengi izihlahla ezitholakala egangeni ezilapha abantu kanye lezifuyo ekhaya. Abantu bayahamba egangeni beyedinga isihlahla okuthiwa licena bebuye laso befike befake emanzini lapho okunatha khona inkukhu.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancane aluhlaza njalo sikhanya ukuthi siyathola amanzi ayeneleyo okutshengisela ukuthi izulu liyana. Abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa kanye lempande zalesi isihlahlakazana besiya zelapha emakhaya

Esibhedlela odokotela bayakuthaza abantu ukuthi bebohlala besidla izithelo. Izithelo lezi zigoqela ama ' apple' , amabhanana amaoreji lama avokhado kanye lokunye okutshiyeneyo.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza njalo zibe lamaluba abomvu. Ezinye njalo ziba lamaluba amhlophe kumbe alithanga. Izihlahla zonke lezi ziyimithi. Ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Owesifazana okhanya Emile endaweni esegangeni begcwele utshani obuluhlaza Kanye lezihlahla njalo phambi kwakhe kukhanya kugcwele imithi yesintu etshiyeneyo efakwe phakathi kwemiganu yezigodo